Lͻԑ la a yԑ biŋ biŋ. A lͻԑ mine be la pata puliŋ. Lͻͻre kpoŋ kaŋa meŋ be la sokoͻraa zu, a zu e la zeԑ. Gyamaa meŋ be la a sokoͻraa zu.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

Nobɔ bayɔpoĩ la, ba menɛ vɔgele la kpalaare naŋ e doɔre ka mine are la solare zu. K'a dɔɔ kaŋa vuunee la a seɛ torazasɔgelaa.

Bondipulipuli taa la biŋ. Bɛŋɛ ane seŋkafa bebe la, ka Gyɛlee kyɛlɛɛ a bare a Bondirii zu. Vaɔɔre meŋ be la a Bondirii poɔ, ka gyɛlpelaa meŋ poɔ.